Kulezikolo ezithatha abantwana besasebancane. Kulapho abantwana abafundela khona ukudlala labanye abantwana kuhle kungela kuxabana kumbe ukutshayana. Kwandise ukuba lombalisi okhangela abantwana ukuthi abalimazani ekudlaleni kwabo.

Abantwana abancane abasemfundweni esiyibiza ngokuthi yikreshi, bayadlala. Umbalisi wabo umile phakathi kwabo, uyabakhangela ukuba abadlala kuhle labanye.

Abantwana baqala bafunde esikolo esaziwa ngokuthi yinkulisa lapho abafunda khona ukudlala kuhle labanye, kumbe ukudlala benakakelana labanye bebesebesiya esikolo sebanga eliphansi bengakayi ebangeni eliphezulu.

Abantwana bemfundo yaphansi lokhu abakuthi ngesingisis yicreche bandise ukufunda ngokudlala ngemidlalo ephathelane labokhekhe lokhu kubayenza behlakaniphe njalo bekhaliphe engqondweni

Abantwana bemfundo yaphansi abasakhulayo lokhu abakubiza ngokuthi yicreche ngesingisi bandise ukuba lemidlalo abayidlalayo uma behlangene labanye bafunda ikakhulu ngokudlala labanye lokubala kanye lokudweba

emfundweniya phansi lapho okufunda khona okhekhe kwandiswe ukuthi ngezikhathi zokudla bayaphekelwe lapha abafunda khona ukwenzela ukuthibengalambi bengaka hambi emakhaya abo.

Izikolo zemfundo yaphansi kumbe yaphezulu loba amauniversity. Zandise ukuba lama flag awelizwe ukuze umuntu odlulayo abone ukuba le yindawo kahulumende.

Abantwana abafunda ezikolo zemfundo yaphansi bandise ukuphiwa ithuba ngemva kokuthi nxa sebefundile bathole umzuzu wokuthi bayekudla bedlale njalo labanye.

Emfundweni yaphansi sebesenenzisa ithekhinoloji. Uyathola abantwana abafunda ezinengi laphansi besebenzisa imitshina okuthiwa ngamakhompuyutha ukuze ibancedise ezifundweni zabo.

Insiba ezilombala ohlukeneyo ezisetshenziswa ngababalisi ukubhala emdulwini ,bebhalela abantwana abafundayo .Lezinsiba ziyaphela umuntu uma ezisebenzisa.

Abantwana bemfundo yaphansi bandise ukubhala ngosiba olucitshekayo njalo bafunda bebanengi lokhu kubayenza ukuba bazwisise lula izifundo zabo.

Ezikolo zemfundo yaphansi zandise ukuba losuku lapho abantwana ababhoda khona bedobha ingcekeza emagcekeni esikolo ingcekeza leyi igoqela amaphepha kumbe izigubhu ezingabe ezigcwele nje indawana yonke

abantwana babanengi bandise ukufunda ukubhala besasezingeni lemfundo ephansi ababalisi babo bayandise ukuba lesineke ngoba bayabe befundisa umuntu ongela lwazi lokuthi uqalisela ngaphi ukubhala kumbe ukubala

Indlu yokufundela elamatafula amathathu . Lapho okuhlala khona abantwana nxa befunda. Ilamafasitela amabili avuliweyo ukuze umoya ungene.

Emfundweni yaphansi kulezigaba zemfundo lapho okulama "class" awabantwana abangakhulumiyo, kumbe abagogekileyo. Kufundiswa labo bantwana bebodwa ukuze bezwisise bengasaleli emuva ezifundweni zabo.

Izikolo ezinengi zandise ukuba lamakilasi ahlanzekileyo lokhu kusenzwa yikuba ababalisi bayasiza abantwana ababafundisayo ukuze begcine indawo abafundela kiyo ihlanzekile

ezikolo zemfundo yaphansi kwandise ukuthi umbalisi oyedwa ufundisa abantwana konke oikumele bakufunde akufani lasemfundweni yaphezulu ukuthi abantwana bafundiswa ngababalisi abatshiyeneyo

Ababalisi babantwana bebanga eliphansi bandise ukwenza amagwaliba bawabhale bewanamathisele emdulini ukwenzela ukuthi abantwana bekwanise ukubala njalo befunde ukubala masinyane

Ababalisi bezikolo balamagumbi lapha abahlala khona bekhuluma mayelana ngabantwana babo kumbe ngezifundo abafuna ukuyazinika abantwana babo. Lawo magumbi angenwa ngababalisi kuphela.

Abantwana bemfundo yaphansi bandise ukuhlala ezitulweni ezibaziweyo bebanengi lokhu kubenza bafunde ukubambana njalo bengakhethani bedlale bonke.

Izikolo zandise ukuba lendawo enengi eyokuthi abantwana bedlalele kumbe abantwana nxa besenza izifundo zabo zidinga ukuthi baphume phandle kwamakilasi bayebona izinto bayithole indawo.

Emfundweni yaphansi ababalisi bayabhala emdulwini wokufundela ngamabala amakhulu kwesinye isikhathi babhala emidulwini waphandle ukuze umuntu odlulayo abone ukuba lapha kufunda okhekhe.

Emkhankasweni yokufundisa abantu ngemikhuhlane esibhahile kwelakithi. Abantu bandise ukuhamba benamathisela amaphepha endaweni ezitshiyeneyo. Amaphepha lawa ayabe elomfanekiso etshengisela ukuba umuntu nxa eselomkhuhlane omukhulunywa ngawo uyenza njani, lokuthi umkhuhlane lowu bawubona njani.

Abantwana bemfundo yaphansi bayafunda ekilasini. Iklasi ayilamduli wokubhalela ngakho umbalisi ubabhalele emasakeni abotshanisiweyo ngosiba olungacitshiyo.

Umsebenzi oyenziwa ngababalisi uyancomeka. Abantwana bahamba bengazi lutho bafike befundiswe ukubala amanani. Bephinde befundiswe ukubala amabala behlanganise beze bebekwazi.

Izikolo zemfundo yaphansi ziyamukela abantwana bonke kusukela kwabale minyaka emithathu kusiya kwabaleminyaka emihlanu kumbe eyisithupha lapho abantwana bayafundiswa ukubala kumbe ukudlala kuhle labanye bengakayi emfundweni yaphambili

Amasango amanengi akhona ezikolo ngawokuvikela abantwana ukuze bengathathwa ngabantu abangaso bazali babo, kumbe ukuze bengatshontshwa. Ikakhulu ensukwini zanamuhla sokulabantu abatshontsha abantwana.

Indawo zonke ezika hulumende zandise ukuba lamafulegi atshengiselayo ukuthi leyi yindawo ka hulumende okufana lezikolo, izibhedlela kanye lama University.

Indawo yokuhlaziya amakhemikhali ezikolo kufanele igcinwe ihlanzekile. Nqoba amakhemikhali lawa amanengi akhona ayingozi.

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka leli bhakane likhombisa ukuba yisikolo esemfundo yaphansi leyaphezulu labantu abakhulu

emfundweni yaphansi abanwana bajayele ukufunda behlabela egumbini linye lombalisi wabo nxa sebeqedile ukufunda umbalisi uyathatha ngwalo ahlole akade bekubhala uuba kuqodile yini behleli egumbini elilodwa

Abantwana bemfundo yaphansi emakilasini bandise ukuhlanganiswa abantwana bonke abafana labangamankazana ukuze befunde ukuphilisana lokudlala kuhle.

Emfundweni yaphansi kwandise ukuba abantwana abancane uma betshayisa ezikolo bandise ukuthola abazali babo bebamelele. Kwezinye izikolo umntwana akavunyelwa ukuphuma ehambe ekhaya umzali engabuyanga ukuzomthatha.

Izikolo zemfundo yaphezulu zandise ukuba lezifundo lapho okufundiswa khona abantwana ukubaza kumbe ukudila lensimbi ukutshisela lokununsela

Abantwana abafunda isayensi, abakhangelana lamakhemikhali emalebhu, bandise ukugqoka amajazi amhlophe abavikelayo, funa bathelwe ngamakhemikhali belimale.

Abantwana emfundweni yaphezulu bayafunda bayakhetha abafuna ukukufundela okungabasiza ngaphambili, abanye bayayenza okokulima abanye bayenza okokubaza abanye njalo bayenza okwamagetsi.

Izikolo azibandlululi njalo azilakuthi lokhu kwenziwa ngowesifazana kumbe ngowesilisa. Abantwana abangabafana bayafundiswa ukuthunga kumbe ukwenza imisebenzi yezandla engabasiza phambili.

Elizweni lakithi eZimbabwe abantwana bayafundiswa ukuthunga . Bayafundiswa imsebenzi yezandla ukwenzelu kuthi nxa sebekhulile bakwanise ukuzinakekela bagcine imuli zabo ngemsebenzi yezandla .

Abantwana abasekilasini bafunda into zesayensi. Abantwana laba sengekwanisa ukuthi mabefika eyunivesithi bagqubeke njalo ngalelo nyathelo befundele into zesayensi.

Ensukwini zanamuhla zikhona izikolo ezilenhlelo zokufundisa abantu abadala abangazange bephumelele ezifundweni zabo bebancane ukuba bakwanise ukwenza okunye okungabenza bekwanise ukuziphilisa lemuli zabo.

Abantwana uma bebhala imihloliso yabo bayahlukaniswa behlale ngamunye ngamunye ukuze kungabikhona omunye okhangela ugwalo lomunye bekopelane. Lokhu kwenza ababalisi bebone ukuba ngobani abaphumelela ukuya phambili lokuba ngobani abasala emuva.

Abesilisa abane, abagqoke amawovolosi aluhlaza okwesibhakabhaka, bafundela ukukanika imota. Lokhu kuyabasiza ukuthi nxa sebekhulile, loba imsebenzi ingatholakali bakwanise ukuziphilisa.

Emfundweni yaphezulu abantwana bayafundiswa ukuyenza kumbe ukuyakha izinto .Lokhu kuyabasiza ukuba nxa sebefikile emaYunivesi bebekwazi ukuba bafuna ukwenzani.

ababalisi bemfundo yaphezulu abafundisa abantwana ngeze science bandise ukugqoka amajazi amhlophe labantwana abafunda mayelana nge science bandise ukuthengiswa amajazi amhlophe ukavikeleke kuma chemical

Abantwana abasendlini yokufundela bagqoke amayembe amhlophe basebenzisa i technology ukuthi bafunde ibancedise ezifundweni zabo umbalisi ugqoke ijazi elimhlophe

Abantwana ababili abesilisa abafundela into zokunusela kubalulekile ukuthi abazali nxa bebona ukuthi umntwana yikho akuthandayo bamekele bameseke ayenze lokhu.

Ezikolo kulezi insuku abantwana bayafundiswa ngemikhuhlalne langokwenza imikhuhlane okwenza ukuthi bakwanise ukungena emayunivesithi ngaphansi kohlelo lwethola mpilo bephenyisise ngemikhuhlane

Indawo ezinengi ezikahulumende zandise ukuba lamabhakane amakhulu abhalwe ibizo laleyondawo lokuthi leyondawo yenza ngani lokuthi leyondawo ivulwa sikhathi bani ivalwe sikhathi bani .

Izikolo zemfundo yaphezulu zandise ukubalabantu abafikayo bakhangela mayelana labantwana abangamankazana , kwesinye isikhathi abantwana bayaphiwa izinto zokuzinakakela ikakhulu ma bengena esikhathini

Kwelakithi eleZimbabwe kulezinye izikolo ezinikeza abantwana ukudla. Bayabe besenzela ukuthi nxa abantwana kuyikuthi bayaswela emakibo bengafundi belambile.

Abantwana ezikolo bayafundisa ukusebenzisa itechnology ukwenzela ukuthi phambili efundweni yabo ibasize ibasebenzele.

Abantwana bemfundo yaphezulu, bandiswe ukuhanjiswa ezibhedlela kumbe kumakhemisi uma belezifundo ngendawo ezinjalo. Lokhu bayabe besenzela ukuba abantwana bebe bekhuluma ngento abayaziyo njalo bayakhwanisa ukubuza abantu abasebenzakhona uma belembuzo ngendawo zakhona.

Izakhiwo zikahulumende zikhomba leflag. Lezo zakhiwo sokungaba yizikolo, izibhedlela , amahofisi kumbe amakilinika.

Abantwana ezikolo bayafundiswa ukugqoka ngendlela ehloniphayo njalo ehloniphekayo. Bayaxwayiswa ukuba bagqoke iziketi ezinde ezidlula amadolo.

Ezikolo ezinengi zemfundo yaphezulu kwandise ukuba khona usuku olulodwa lapho okuhlanganiswa khona abantwana bakhangelwe, behlolwe ukuba bagqoke kuhle, ukuba bahlanzekile lokuba bayakhangeleka na.

Izikolo zemfundo yaphezulu zandise ukuba lamabhakane amakhulu. Abhalwe ibizo kesikolo. Lebhokisi laseposo. Lapho okufikela khona incwadi, Kuyabe kulamasango amakhulu. Ukwenzela ukuthi abantwana bebe bephephile, ngesikhathi besesikolo.

Emfundweni yaphezulu abantwana bandise ukuzibazela izitulo ikakhulu laba abayenza izifundo zokubaza. Bandise ukwenza ama "project' okubaza

Emfundweni yangaphezulu abantwana bayafundiswa ngeze science . Kulapho abakhetha khona ukuba bazafundela izinto ezizabenza bekwanise ukusebenza emakhemisi kumbe bafundele izinto ezizabenza bebengo Mongikazi.

Emfundweni yaphezulu kwandise ukuba lemidlalo efana leyebhola lenyawo lapho abantwana abaphumelelayo bayathola kwesinye isikhathi umuntu obabhadalelayo imfundo yabo beqhele beze beyefika e university

Owesifazana ogqoke okumnyama ngaphansi ungumbalisi wabantwana abagcwele ekilasini yakhe abantwana bagqoke ama yembe amhlophe lamajesi aluhlaza okwesibhakabhaka .

Kwezinye izikhathi abantwana bayaphiwa ukudla ezikolo ukwenzela ukuthi abantwana abaswelayo bengalambi nxa besiya ezifundweni zabo, bayaphekelwa ukudla okwakha umzimba.

Ezweni lakithi kweleZimbabwe kulezikolo esizibizwa ngokuthi yizikolo zamabandla lapho abantwana abafundiswa khona bephinde babafundiswe njalo ngokwebhayibhili .Bayahlanganela kuyenziwe isonto .

Abantwana besikolo bagqokiswa impahla ezifananayo ukuze befanane loswelayo agqoke njengabanye kungakhanyi ukuthi oswelayo ngulowu otholayo ngulowu

Abantwana bemfundo ephezulu abagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka abafunda into zescience lamakhemisi elab.

Izikolo ezinengi zemfundo yaphezulu zandise ukuba lemota kumbe inyawo ezilula zaleyo ndawo. Imota lezo ziyabe zibhaliwe ukuba ngezesikolo lesi, njalo yikho okuthwala abantwana uma belemdlalo lezinye izikolo kumbe abantwana uma bemele beye kwenye indawo, bahamba ngakho.

Izikolo ezinengi zandise ukuba lezihlahla ezinkulu ezinengi. Uma begamula izihlahla, bayahlanyela ezinye ukwenzela ukuthi indawo ingasali iligceke.

Esikolo ezinengi zemfundo yaphezulu zandise ukuhlambuluka awusoze uhlangane lamaphepha kumbe ingcekeza emagcekeni akhona ngoba befundisiwe ukuba bengcine indawo yabo ihlanzekile

Ababalisi ababili abakhangele abantwana abahlezi etafuleni eliluhlaza okwesibhakabhaka besidla isidlo sabo esasemini.

Utshani obuluhlaza lesi hlahlakazana esikhulakhulileyo lezindlu ezinkulu. Eyinye imhlophe, ilamazenge abomvu lesango elimnyama.

Ema Univesithi, abantwana bafika bafunde izifundo ezitshiyeneyo. Kwesinye isikhathi amakilasi ayabe elabantu abanengi, kwesinye isikhathi elabantu abalutshwana.

Abantu abatsha abanengi bahlanganele epakini ukuze baxoxisane ngempilo langomkhuhlane wengqondo ukuze omunye wabo engaba lawo banelise ukumbona athole usizo.

Ema University amanengi abantwana bandise ukuzi dingela indawo zokuhlala abanye bayathola izindlu lapho abahlala khona bebabili kumbe bebathathu ukuze bencedisane ukubhadala

Emayunivesithi abantwana bajayele ukuthola izindlu zokuhlala lapho befunda. Lezo zindlu zibuya zilombheda, amakhabothi kanye lendawo zokuphekela ukwenzela ukuthi bengalambi nxa besiya ezifundweni zabo.

Ibhakane elimhlophe elibhalwe amabala. Kukhanya kuse yunivesithi. Kulesihlahla emuva esilamahlamvu aluhlaza lomduli olombala olithanga.

Emfundweni yaphezulu emayunivesithi zikhona ezinye izikolo ezifundisa abantwana ukuthunga kumbe abafuna ukwenza izinto ze fashion ngoba ekhona amakilasi alokho.

Abantwana abase yunivesithi bayafunda ngemitshina bakhangele umbalisi wabo ogqoke iyembe eluhlaza okwe sibhakabhaka, ebatshengisa ukuba umtshina wakhona usebenza njani.

Emayunivesithi kumbe ezikolo zemfundo yaphezulu abantwana bafundiswa nge thekhinoloji. Izikhathini ezinengi, bayakwanisa ukuyenza izifundo zabo besendaweni ezitshiyeneyo.

Emfundweni yaphezulu kwandiswe ukuhlanganiswa abantu abanengi egumbini elilodwa lokhu kusenzelwa ukuthi bangabi lamakilasi amanengi kakhulu.

Emauniversity kwandise ukuba lamakilasi amanengi kusenzelwa ukuba abantu bangaminyani endaweni eyodwa ngoba abantu bebanengi ababuyayo bezofunda befundela into ezihlukeneyo

EmaYunivesi kulamagumbi lapho okuhlangana khona abantwana abafundayo behlale phansi bexoxisane ngezifundo zabo ukwenzela ukuthi bonke bephumelele emfundweni.

Abantwana ma sebesukile emfundweni yebanga eliphezulu bandise ukuya ema University lapho abafika befundele khona imisebenzi abafuna ukuyenza nxa sebeqede isikolo. Abanye bafundela ukubana ngodokotela abanye onesi abanye bebengababalisi njalo.

Ema Yunivesithi abantwana bayathola izindlu lapho abahlala khona. Lapho umntwana oyabe ekwanisa ukuba ahlale , abale engaphazamisekanga ngoba uyabe eyedwa.

Ema university akukhethelekile ukuba umuntu umdala okungakanani kumbe uleminyaka emingakanani uyakwanisa ukuhamba ayefunda lokhu afuna ukukufunda loba esemdala

Into enhle ngama university yikuthi abantu bayakwanisa ukufunda bebanengi endaweni eyi wani ngesikhathi sinye lokhu kwenza bekwanise ukuzwisisa ngaboa bebanengi njalo bekwanisa ukusebenzisana